Omushaija ashutami ahansi ajwaire vesiti erikwera hamwe nana empare erikwiragura kandi naaranzya ahansi. Aine ekintu eki akwaitse omu mukono. Omu mbaju zombi harimu obudeeya.

Emotoka erikukira kutwara abasabaazi erikumanwa nka taxi eriyo negyenda kandi ezindi motoka ziriyo niziija. Omu mbaju harimu za piki piki hamwe nana abantu Kandi omu maisho harimu amaju maringwa gari kumanywa nka kanyina. Emotoka ezi nizitekatekwa kuba ziri omu rurembo ruhango.